Ogu n'omushaija arikuriisa ente ndikureeba hariho n'ebinyaatsi ziri omu muhanda harimu n'amabare nindeeba n'ebikondo by'amashanyarazi ndikureebayo n'enju ndikureeba kuriya abarikureeba omu kibira.